Indi kubona bakasi batano, mudwena ikaale kukateebe bane bimikile, bimikile kumpi n'inzu yabwe, inzu yayombekebwa ukwama mwitaaka ni bunyasi inyuma we'inzu waliyo lujinji ni shisaala.

Mukyigona aliwo bunyaasi, bunyaasi bugali naabi, indi kubonna kyinyonyi kikyazowa minwa kyawambire kyekulya kyiganna kubbululuka kyize kyidye.

Egu mugunda gwe gamajani majani bagabyala nenga gwosi gachikukula da gachili mageke

Ndi kubona zinzila zingali ni zinzu kuliko zi'motoka zili kudimila kunzila oku kuliko misaala, bunyaasi ni bibitu ibindi.

Nabone umusani imikile, agwatile isati ye gamakono maleyi, iboyele kitu imunwa, zimoni zonyene niyo zibonekeleko

Ano kumezi ndi kubona zisolo zibili zazowa zisolo zi zili mumezi zili kunywa mezi kusolo ndwela ndikubona kanyonyi kemikile kusolo oku , kutulo ndi kubonayo bisala

Hano indikubonawo bayombeka zinzu nkubonawo bunyasi ndi kubonawo ni zinjinji zingali ndi kubonawo ni gamezi galiwo gadima magali.

Ano ndi kubonawo mezi magaali naabi, naboonemo zizolo ze mumezi zili ukwisinga nga zinyaliya mumezi umu, kutulo ndi kubonawo bisaala bigaali naabi.

Hano indi kubona bana, bana bali batano, bimikile, badatu bah'ambane, mudwela emikile mumaso gawe, gundi ali kutulo abonekelele busa

Ano ango wo'omutu nabonewo zinzu zibili, zinzu zi bazombeka ni litaka ni bunyaasi, aliwo bana babili bimikile, aliwo mwana gundi ali kugaali aliwo ni imbusi ni bunyaasi ni bisaala.

Hano nabonewo chisaala ni zi waya ze ga masanyalaze haliwo ni gumusaala gwe gumuyembe haliwo ni zimbawo ndikubonawo ni motooka yebalindi be lugosi ili kubunyasi yimikile.

ndikubona umusiya itikile migugu kumutwe alikugenda alikuza kutulo isi alikugendela ndikubonamo bisaala anze ilabule

lisayilo bakyilyombeka nenga lisayilo li fana lye bakuristayo isi balikulyombeka ndikubona basaani mudwela babili badatu bane bataano mukaaga musanvu

Uno umukasi agwatile sepewa kumutwe nega sepewa bagikola mubunyele atundula ni kukutu aboneka bulayi naabi.

Ika kanyonyi ka'Uganda kalaayi naabi kabonekele bulayi naabi kali mu kigoona kemiikile ku kigeele kidweela, kanyonyi ika bakalanga bati crested crane , kali ne ziranji zindayi ziboneka bulaayi.

Eki kirimba akute esi zi'motoka zimika , iliwo zi taxi, abawo zi coaster ni zi bus, iliwo ni baatu bagali bakujendelawo.

Kunyanza meezi magali naabi nabone baatu bali kukato kawa kageke bali kwinyayila mumezi bali ni gimigango gikuba meezi ga.

Eba bagwatile bifanani bakasi ni baseza abandi bali kukuba zingoma abandi bali kukuba mukono bali kwimba hesi bali inyuma wene indi kubonayo imotooka ndi kubonayo ni bisaala

Emu muchigona ndikubonamu bunyasi bugali muchigona mu nabonemo imbusi ye muchigona, imbusi yi yimikile ili kwaya bunyasi ili ni zinziga zindeyi, imbusi yi imbesemu

Umuseza alikunyanza, kunyanza isi ali aliwo gamabale awambile gumulobo alikuloba inyeni. Esi ali aliwo bibila waliwo nizinyinji esi ali

Eku kunyanza indi kubona lyaato lileyi ni ga maato gandi kuliko baatu bagali, baatu ba batele malobo munyanza bafune zinyeni.

Hano ndi kubonawo bisaala ni bunyaasi nabonewo ni ni inzu yesi bimbaka bulayi nenga inzu yi muzigiti gwe basilamu.

Eno indi kuboona mugunda gwe ga majani, majani ga gachili gachili magake gachikuzowa kutulo ndikubonayo bisaala, bisaala bi bigali naabi bileyi

Ano nabone bakasi ne baseza bali ku kina , boosi bagwatile biwanga , baseza bagwatile zipale zimali bali kuchina.

Eha kunyanza naboneko lyato kuliko bantu babili, bantu ba bali kuloba zinyeni, hesi bali kuloba zinyeni nabowo ni bunyasi bwene bubwakulo, bwakula munyanza

Hano haliwo zinzu, inyuma we zinzu zino ndikubonayo bigoka bigoka bigali naabi bi haliwo ni gamezi galimo bigoka

Ebi bidyo, busima bwe buulo buli mukadasa ndikubonawo ni zinyinyi zili mukabbakuli zinyinyi zi zimwanga.

Eku kumezi batu bali kugulisa bitu bikale mumato bali kugulisa ndi kubona mawondo, miyembe, batu baliwo bagali naabi batelagile busepewa kumitwe busepewa babukola mubunyasi.

Ndi hubona aha bunyaasi lubega ni lubega agati aliwo mezi, mezi gadambi naabi aliwo ni lilyaato lilya kolewa ukwama muzimbaawo.

Hano nabone buyu bubili babwimbaka ni bunyasi babwimbaka nga lisabo inyuma wayo iliyo bisaala bigali iliyo ni inzu yesi bimbakisa matofali

Muchigona indikubona isoolo ye muchigona yaleya ligosi yimikile ha indi kubonawo we pikipiki naye alikubita hawenewo hesi alikubita haliwo bunyasi ni bitu bindi.

Muchigona indi kubonamo bisaala ni bumuli Nabone inzuchi yimikile kuchimuli uku, inzuchi yi ilikugana kutusa bunuli bubwama kuchimuli.

Ndi kuboona ubuchi, ubuchi buli ku kasawani, mulimo ni kasaala akali mu buchi, buchi ubu bwama mu njuchi, buwoma naabi ubuchi bwenjuchi

Kunyanza bateleko gamalobo baza kuwamba zinyeni kuliko basiya babili bikale kulyato balikutamo gamalobo bawambe zinyeni.

Eha nabonewo bukutiya bugali bukutiya bu, bwosi bulimo michunwa, egi michungwa bali kugulisa michunwa gi gyabonekele bulayi gyosi gyekugulisa atenga giwoma

Umwana uwekana, agwatile isati imwanga asudile kitabo mukono ni kafumo ali kudima, ali kudimila mubunyasi ali kuza kusomelo.

Uno umukangi ali mwikangilo ateele kyitu kumunwa ela ali nikyitu kyikuyedako kuwona butu bujeche bukaboneka da

Hano ndi kubonawo mukono gwo umutu, mukono ugu niyo gubonekele kumukono gu kuliko bukomo bugali haliwo ni bukomo ubundi bugwilagile hasi bukomo obu bugali naabi.

Eba ndi kubona baana bagali basinde ni bakana bwosi bitikile meezi mubudomolo bali kwilayo ingo esi bali kubitila inzila yebidima ni babaatu, inzilayi yelitaka.

Nabone kimuli chilayi chimuli chi chabonekhele bulayi naabi kuchimuli uku kuliko inzuchi, inzuchi iyi yewambile kuchimuli uku ili kununamu mubisi gwene.

Nabone umuseza emikile mugunda mugunda gu gwe gumuchele alikubyala muchele agwatile kasepewo kumutwe awambile ni burketi mukono

eha bagulisilawo bitu bye bakolele mumikono ndikubonawo zingubo, mikeka, bitambala, zileesu, zisawu ni bibitu bindi byesi balikile ni gyi mikono.

Eli ligongolo lifumbile esi lili ndikubonawo bunyaasi ni gamabale, ligongolo ili lilimo butandafu ni bu besemu.

ndi kubona basani babili basaniba bikale kumalobo oba butimba bwesi bakozesa kuloba zinyeni umusani mudwela agwatile isati yabulu yegamakono maleyi nikakomo kumukono

Nabone bimuli bilayi, byabonekela bulayi, i'nga izuki eli kubunguluka ize ku'bimuli bi, inyalise kufunako mubisi gwe bimuli

Ku'kuzile indi kubonako zimotoka zingali zili kudima, zindi zimikile, indi kubonako be zi piki-piki ni be bugali, haliwo ni babantu babimikile, haliwo ni zinzu ni bipande

Ebu bumuli, bumulu bu bwabonekele bulayi naabi bumuli bu kuliko inzuchi, inzuchi iyi ili kudya buuchi bubwama muchimuli.

Liguje likale ku bunyasi mushigona, liguje ili lyawambile shibala mumukono mudwena, mumukono ugundi kili kwilisa shibala

Kunyanza, umuseza imikile, atele malobo munyanza, alikuloba zinyeni, anze ilabule.

Ano ndi kubonawo bisaalaa bileyi ni kayu kadwela, bunyasi bwayoma ali uwemotoka ili a imikile a.

Kubona madote naboneko zinkota ze gamadote zibili, madote ga gawangala nabi nenga bagatusile mugunda, fwaana bali kuyila ingo oba baza kugulisa madote.

Eha idi kuboona zinjingi ni zinzu ndikubonawo ni gamaato maato magali naabi, maato ga gali kumusenyu musenyu guliha

Umu ndi kubona bisaala, bisaala bya green ni bunyaasi. Bisaala bigaali mulimo ni zinzu. Anze ilabule.

Ano ndi kubonawo zisepewo ze'kumutwe , biteteyi , zilesu , biitu byekutimba munzu, ubukomo , bigaali ni bibitu ibindi.

Bana babili bama kumezi batele bidomolo kugali bali kusindika igali bali kwilayo ingo

Ezi zimbusi zili kuza kwaya zimbusi zi mulimo zimwanga, zimali ni zimbesemu. Inyuma esi zimbusi zili indikubonawo bunyasi ni bisaala, zimbusi zili kugendela kwitaka.

Umukasi asitamile asi amemele umwana kumugongo, umwana agonele. Umukasi yu aboyele shitambala kumutwe

Eli ligulano bagulisilawo bitu bigali ndi kubonawo bagulisilawo zinyanya bagulisilawo bidyo bali muzimavuli bandi bali kugenda bandi bali muzi motoka bandi bali kuzipichipichi

Mushigona mulimo bunyasi nibisaala nigamenzi, naboone nzinkaafu zemukyigoona ze balanga bati zimbogo zili kwisinga zindi zimikile mubunyaasi.

Kunyanza indikubona baseza badatu basudile batu mungoto kuliko kyidima kumezi lyato liliko batu bagali ni gamezi magali nabi

Naboone baatu bawanga babusanile'a bikale'a kutegelesa bisi bali kubalegela, mudwela uli mubimali wambile isimu ali ne bisi ali kulegela babikaale.

Shino kibuga aliwo inzila iye bidima kuliko zimotoka izili kujenda zipikipiki, bebugaali, kuntulo aliwo esi bagulisila zingubo ze bakasi, zisawo ze babana ni bibintu ibindi kuntulo kundi aliwo gamaduka.

Nabone batu babili bamemele zisawu kumugongo bali kugenda hesi bali ndikubona lugingi

Eli lisayilo ndikubonamo baatu bagali bali kwisaaya , ano ndi kubona umukasi iyu agwatile tsi sepeewa kumutwe , umukasi iyu alikwisaaya.

Nabone umutu agwatile bitu mukono ahambile kayu kesi zinzuchi zigonamu, umutu yu alikuza kutusa buchi bwe zunchi

Eyi e'tray yaleya yimikile'a mukigona, ndikubonawo ne zizolo zindi zili kwaya mukigona.

Naboone umukasi ikale kukatebe , umuseza uyu ali kumuwaka biitu ku zinjala ze kubigele .

Iyi isolo ye'mukigona iliko zinziga zindeyi yimikile, esi yi'mikile bunyasi bwayoma, aliwo ni bisala bili kutulo kwene.

Emu muchigona mulimu bunyaasi ni gimisaala, muchigona umu mulimo isolo yaleyile yaleyisile mutwe gwene gwayo.

Emu mukanisa ndikubona batu bali kwisaya batu bafunikilile bali kusaba haliwo umukasi a gwatile bimali atele ni kasepewa kumutwe

Ebu busepewo bwe kumutwe bwe basilamu , naboone buli muzirangi zi'ngali, waliwo bubesemu , aliwo buwanga, waliwo bumali , waliwo ne bulimo bumali ne buwanga

Eha bagulisilawo inyama, Nabone umuseza gundi alikutema inyama agulise yu uwimikile hanze imikile ha ali kugula inyama

Naboone ipikipiki yasudile umutu ili kuza hesi ilikubita aliwo zikaafu zili kugenda haliwo ni zinzu ni bisaala.

Indi kuboona hano haliwo inzu bajombeka inzu iyi bachikumala kujombeka da inzu yi babyalawo bimuli esi ili haliwo ni bisaala.